Asa na'ay ba de'uwa laammanawu darobaa go'ettees. Leemisuwawu ba biittaappe kiyiri asa biittan woykko kare biittaa seeraa, naagennan boosona. Hegankka daro qohoti gakkoosona. Hegeetuppekka leemisuwawu miishshaa meetettoosona, sho'ettoosona, qashettoosona. Hegaappe aadhdhirikka hayqoy de'ees.

Toophphee biittiyo kareppe dummayiyabay darobay de'ees. Leemissuwawu qumman gidana danddayees, maayuwan gidana danddayees, hegaappe haray qassi Toophphee biitteessi bana danddayida banddiray de'ees.

Asa na'ay bana loyttanaassi woykko puulayanaassi darobata go'ettees. Leemisuwassi macca naati banttana puulayanawu qooriya laquwa wottoosona.

Issi asi ooratabata dosees, ooratabata qassi maayidi puulattidi asa sinttawu aadhanawu koyida asay haarone giyaa man'iyan issini pooqiyan demmanawu danddayees.

asaa na'ay koyro kifiliyappe tammanne naa'antta kifiliya gakanaw luxi simmidi yunburshshiya gelessi. Yunbershshiya geli simmidi luxetta wurssidi anjjetees. Anjjetti simmin banaara tamarida naati woykko banaara luxida naati dogetenaadan maxaafa giigissees.

Miizzati asa na'aassi daro go'aa immoosona. Hegeetuppekka leemisuwassi maattaa immoosona, maattaa etappe yeessi simmiri pilaa maanawu danddayettees, daro go'ati de'oosona.

Burttukaane shayee asi uyanawu koyikko burttukaaniya giyappe shammees koyrittidi. Yaati simmiri ehi simmiri burttukaaniya meecceettees. Burttukaaniya meecci simmiri burttukaaniya poqqeettees. Poqqiroogaa phalqqiri haatta giddo gujjidi manqqorqqoriyan wottinne taman wotteettees, penttiyore kessiri uyanawu danddayettees.

Dabttaraanne biiriyaa issi asi shammanawu koykko woraqqataarakka gujjidi darobati de'iyosaa inttiyo erissays, sooddo ambbaan haaroone giya man"iyan koyro pooqiyan deemmeeta.

Macca naata attuma naatuppe dummayiyabay darobay de'ees. Leemisuwassi macca naati maayiyo afalay dummatees. Attuma naatuppe attuma naatikka maayiyo afalay dummaters macca naatuppe.

Kare biittan issi gallassan hanidabata leemisuwawu xomppe to'uwa gidana danddayees. Haattay xayuwa gidana danddayees. He biittaa asaassi oyisha gididabaanne zaaroy giigidi aadhdhiya bay woyikko odettiyabay kare oduwa geetettes.

Asa na'aassi issisaappe issisaa baanawu darobayi koshshes. Hegeetuppekka issisaappe issisaa baanawu ogee koshshes. Ogiyan asi koyyikko Issoyi gediyan bes koyyikko kaamiya go'ettidi baanawu danddayees.

Asa na'ay ba de'uwaa laammanaw darobata oottees. Leemisuwassi maayuwa bayzzanawu danddayees, caammaa bayzzanawu danddayees, darobata bayzzidi miishsha demmanaw danddayees.

Yuutubiyanne Instagrammiya giyo carkko naqqashshati haakkidi de'iyaa asaa woykko mataara gasttanawu danddayena asaa xaafuwaninne misiliyaan gattiyo ogiyaappe issuwaa.

Xaaruwan asa na'ay darobaa go'ettees. Leemisuwassi ekkanawu miizzaappe maattaa yeessi simmiri yeesettira maattaa qassi xaaruwan gujjiri bukkiri bukettira maattaa uyanawu danddayettees.

Wosolloyi macca naati bantta kushiya puulayanawu go'ettiyobaappe issuwa. Wosolloyi giyaappe shamettidi poqettes. Poqqi simmidi gaacceettes. Gaacettida wosolluwa kushiyan wottidi yeechchan qachcheettes. Omarssa qachchido kushiya maallado birshshiyode zo'idi puulattidi lo'anaadan oottes.

Asaa na"aa bollay balggo wodiyan keehi qohettes. Ayissi giiko meegoy de"iyoo gishshataassa. Hegaa qohuwaa digganaassi baaziliiniya woyikko qibaatiya asaa na"ay go"ettanawu besses.

Issi heeran diya asay bawu banttawu saruwa demmanawu koyikko yelaga naatakka gidin gastta naatakka gidin shiishshidi zorettidi ba heeraa seera naagisanawu danddayes.

Wolayittan leemisuwawu issi heeran issi asaasi dabboy woyikko mata asay woyikko so asay hayiqqikko issippe biidi kaalli biidi yeekkiyo wogay des.

Asa na'ay daro oosota oottidi laamettanawu danddayes. Hegeetuppekka leemisuwassi geden tokettidabay diikko kessi zal'iri go'ettanawu danddayes.

Issi asi de'iyo heeray geeshsha gidana xayikko issi asi oshinchchaa oyqqetanawu danddayees. Oshinchchan oyqettida asi qassi oshinchchaa karmeelaa miidi paxanawu danddayees.

Asay yiidii banttana ufayisanawu kuwaasiya kaa"oosona. Gido shin kuwaasee heeran naati medhdhoosona. Kuwaasiya medhdhanawu pestaaliya xaaxidi pestaalee yeddenaadan qassi bollaara curqaa sikkidi kaa"anawu dandayoosona.

Wosolloy macca naati bantta gediyanne kushiya puulayanawu go'ettiyogaappe issuwa. Wosolloy giyaappe shamettidi poqettees poqqi simmidi gaacceettees gaacettida wosolluwa gediyan wottidi pesttaaliya qachchidi hegaa bolli qasdi kalissiya wottidi aysseettees. Maalladdo birshshiyode lo"anaadan oottees gediya.

Jornaataa woyikko gallassan oosuwa giyogee issi uray issi gallassa kumettaa oottidi miishshaa omarssan ekkiyode gallassa ooso woykko jornaataa geetettes.

sambbatan daro asay woossa keettaa bees. Leemisuwaassi woossa keettan sambbaata galassan de'iyaageti qaalaa tamarissiyaagetinne woossa keettan qassi yeexxisiyaageeti de'oosona.

Asa na'ay kaamee garssan aybakka un"ettenaan issi sohuwappe hara sohuwa baanadan traappikke diikko seeraa naagidi kaame laagiyaagee baanawu danddayees.

Beni wodiyan tukkiya penttissidi uyanawu koyyida asay tukkiya caddanaassi udulaanne udulan mittaa go'ettes. Ha'i wodiyan qassi tukkiya gaacciyo maashiineti yiidosona. Hegaa qassi ha'i asay go'ettes.

karen biittan Yuukerenne Russee wogga karssikarissuwa woykko iitaa karssikarssuwaa giddon de'oosona. Hegaa karssikarssaa birshshanaw qassi dumma dumma biittan de'iyaa biittaa kaaletiyaageeti shiiqidi zorettoosona.

Daro assay sambattan heranni shiqiddi issi so'huwann uttiddi herani de'iya batta hasayosonna oyettidda assi diko siggetosonna hegappe gujuwanni qassi kuwaa bolli uttidi issippe pe'ossonna.

Luxiya naati woykko keehi gooba naati lexxi simmidi paacee gakkiyo wodiyan luxxissiyagee oddiroogaappe daro eraa demmanaassi daro maxaafata nabbabees.

pasibukee telegiramee giyoo carkko naqashshati haakkiri de'iyaa asay woyko mataara gayttanawu danddayenna asay xaafuwaaninne misiliyaan gayttiyoo ogiyaappe issuwaa.

Asay ba heeraa woykko ba deriya issippe shiiqidi ba deriya woykko ba heeraa loyttanaasinne harggiya qassi heeraappe xayssanawu daro oosota ootees.

Wosaa kettani daro asay de'esi hega gidoppe lemisuwassi, qala tamarisiyagetti de'osona, yexisiyagettika de'osona.

Koyrotidi miizza yessetees. yeessiro maatta qassi doyssetees. Maatta doyssi simidi tammappe kessetees. Doyssettida maattay irxxiyo wodiyaan haatta xillissidi, haatta denttichchidi pilaa ekkidi meettees.

Luxiya naati darobaa go"ettidi luxxoosona, kifiliya geliri xaafanawukka iskkibrtuwaa go"ettanawu danddayoosona, woykko biiriya go'etanawu danddayoosona.

Naati koyro kifiliyappe tammanne naa''ntto kifiliyaa gakkanan dishin heeran de'iya luxetta keettan tamaroosona. hegappe simmidi yunbbershshiya geloosona. yunbbershshiyaa geliyaa naatussi keexxiya keettay dumma.

Karettanne adussa huuphiya oyqqida na'iya ogiyan biishin ichchashaa gidiya macca naati be'oosona. Gidoshin na'iya aybaa go'ettara huuphiya dichchiraakkonne naati oychchiyakko na'iya odaneeshsha?

Asaa naay bana ufayssanawu darobaata oottees. Leemisuwaasi issi asi huphphe gidon deeiyabata doganawu koyikko zanaqqa sohota biidi alaxxidi pashshikki giidi yaanawu dandayees.

Asay bana loyttanawu woykko puulayannawu go'ettees darobata. Hegaa giddoppe qassi wodee ehiidorata go'ettiri banttana loyttoososna.

Kurikuppaa issi uray manawu koyikko kasettidi santtaa shamees, shametida santta qassi, xauwhidi distiyan hattaa gujjess, gujettida santtay ka'iyowode maxiniya gujjiddi, badala xiliyaa munaqidi munaqettida xiliya qassi kushiyan cucumi gigisidi santtaa bollaa gujjidi manawu dandayees.

Asaa na'ay bana ufaysanawune alaxissanawu woyiko pashikki oottanawu darobatta go'ettes. Hegettupeka yettati dursatti de'ossona.

Koyro meetettida avokaaduww ayfiya shiishidi wotteettees. shiishido ayfiya qassi biittaa bul'idi tokkeettees. tokkidoogee dicciyo woddiyan duuttidi ho'iyasan wottidi katteettes.

Asaa na'aay yelettti simiddi diccidi tamariddi woykko luxiddi anjjettidi osuwaa oyqqi simin bawu koshiyabattaa kunttanawu koyees, hegetuppekka keettaay isuwa.

Deeshshay asaa na'aassi ddaro go''a immees. leemisuwassi asay maata woykko deeshsha maata uyyanaw koyyikko deeshshappe ekkees. ixxikkoka deeshshaa shukkiri maanaw danddayees.

Hare gaariyan mittaa caananawu koyiyode kasetiri mittaa maaran maaran wottiri gaariya bollan kesseettees. Hegaappe simmiri wodoruwara yiici qachchiri hare gaariya go'ettanawu danddayettees.

Boditte ambban luxetta keettan naati issi gallassan na'utto bandiraa kaqqidi wottossona. Maladdo bandraa kaqidda biida naatti omarssan woykko soo biyoo saattiyan wottidi biyoona?

Issi heran asay issippe shiqir zorettes, deiyab awoyiko karsikarsay heran dikokkaa asa asarraa sigettosonna, isdi san shiqidi, kuwasan uttidi, lemisuwasi girabillr dikko girabille garssan kuwasan uttidi zoretanawu dandayosonna.

Kushe xomppiyaa asa na'ay go; ettiyoogee leemissuwassi issi biittaappe woykko ooso sohuwaappe qammisidi yiyoode beetenna sohotun kushe xomppiya go'ettidi soo yaana danddayees.

Asaa na'aa daro harggeti oyqqoosona. Leemisuwasi achchchaa harggee oyqqees. A chchaa harggee qassi oyqanawu gaasoy mal'yaabata go'ettikko achchchaa harggee oyqqees.

Luxxiyaa natti koyro kifilyappe dommidi tammane na'antto kifiliyaa gakanashin issippe luxi simmidi wursettan qassi unburshiyaa banappe koyrottiddi issi issi bittattaa biddi be'osonna, be'idikkaa, alaxiddi pashiki giddi yosonna.

Macca naati banttana puulayanawu darobata go'ettoosona. Hegeetuppekka huuphphiya oottiidi huphe aleequwa go'ettoosona.

Mashshay immiyo go'atuppe issoy shunkkurttiya anccanawu, timaaatimmiya anccanawu, donuwa anccanawu, santaa anccanawu go'etanawu danddayetees.

Issi asi shayiyaa penttisanawu koyikko kasettidi manqorqqoriyan haattaa tamaa boli wotanawu besees. Haattay penttiyodiyan qassi shayi qixxaliya gujjidi sukaariya gujjidi uyanawu bessees. woykko uyana danddayees.

Telebezhinee asa na'assi daro go'aa immees, hegeetuppekka leemissuwaassi issi biittan de'iyabaa woykko haniddabata oduwa giigiri asayo aattoosona.

Bootta maayuwaa naxalaara wottidi biya naatu giddon issinniya iira beenna maayuwa woyikko giigenna maayuwaa adussa maayada etaara ammanuwaa keettaa bawusushin hegeetu natuppe ammanuwabaa oychiyakko zaariyonaasha?

Kare biittankka gidin nu etoophphiyaa biittankka gidin asan doorettidaageti biittaa kalettiyaageti daro asay de"oosona. hegeetikka issitoo issitoo asaa oyshshaa zaaranawu shiiqoosona. shiiqi siimmin kaalettiyaageti haasayiyoobaa qassi biiriyaa go"ettiri xaafoosona.

Shaatee medhdhanawu kasetidi zo'o biittaa haattaara munaqqeettes. Munaqqiroogan shaatiya medhdheettes. Medhdhiroogan qassi daattaa wottiri maanawu danddayettees.

Arbaamincce ambban oyttamaappe dariya pultiya haattati de'oososna. Hegaadankka medoosati daroppe de'iyo gishshawu asay ufayttidi eta be'anawu yiis.

Issi biittaan daro hanetiyabati daanawu danddayoosona. Leemissuwaassi do'ata shiishidi ississan wottidi dichchiya asay miishshaa asi be'iri ha miishshaa immanawu danddayees.

Issi aayyiya giya giddon uttada zo"o shaashiya qaccada timaatimiyaaduwa, dinnichchiyaaduwa, qaariyaa issippe shiishada zal"awusu. Hegaa zal"iyoogaa eqqidi shammiyaageeti woysu asee?

Baliyaa wodiyanni soossi koshiyaagetti soo mishatta ayi kennaa mishaa kesiyaako shamiyaa urri woyko shamiyaa asi woqqanni bayzetiyakko eranawu dandayishshaa.